You go show emotional support to your loved one, wen you dey check on dem to know wetin dey happen to dem, and how you go help dem make dem komot for di problem and you go dey respect dem. So if dem get wahala wey you go fit solve di wahala den you go just help dem make dem komot for di wahala and you go dey lis ten to dem, you go dey hear wetin dem dey talk, nor be sey all di time na you go dey tell dem wetin dem go do wen you you no go hear wetin dem wan do. You go hear wetin dem wan do, so dat you too go know one or two things wey you go use help im future, wey go help im future wey go help everybody. And [urn] you go dey encourage di person, dey encourage am dey tell am wetin im go do and how im go do am, and [urn] na so you go do am, na so you no go do wey be sey, e go be better something wey go help am tomorrow, no be dis kind one wey be sey, if im dey do bad something, you go just dey look am, make im dey do am, so dat one no go fit help im life, e no go better for am, because if person wey be sey im dey do something e no good and you just dey look am, im fit dey do am, dey do am, dey do am, di thing go come spoil, so if di thing come spoil now, wahala go dey for im head, and you go dey [urn] take di, you go dey accept wetin imsef dey do [urn] because if person dey do something and anything wey in do you no dey like am, you no dey accept wetin im dey do, di thing go fit make am, e go tire am, life go dey tie am. More more so, if you go dey do one one one or two thing spoil e no good, and dat kind thing fit affect im brain fit affect im memory wey be sey, you fit dey do like mad person, so you go dey encourage am, dey hear wetin im dey do, and e go still dey show respect, because just like some people dey sey, if you respect me I go give am back to you, so if you dey show respect to di person, im sef go dey, im ge dey reason sey ah, dis one dey show me respect oh, make me sef dey do wetin e good wen be sey I go give am di respect back, because anybody wey dey respect any dey wan make you dey give am respect, because everybody need am, you sef you need respect so you go dey respect wetin in dey do, and wetin in choose to do, respect am so da tuna go dey do things together dey do am well well dey go, and anytime wey e get into problem, in go call you, you go come una go sit down talk, no be sey you just dey shout for am dey dey dey dey do like sey na you sabi pass, no body wey wey sabi pass oh, everybody dey learn so you go teach am, di one wey go fit help in life [urn]you go dey make am, tell am sey dis one wey you dey do, e good dis one wey you dey do, e bad dis one wey you dey do e no good, dis one wey you dey do e no bad, so dat im go dey know how e go take dey do in own thing and when in call you, no be sey you no go dey pick im call, or you no godey hear wetin im dey talk, hear wetin in go talk before you sef, you go talk your own so da tuna life go better, no be sey anytime wey in call you go just, you go just dey talk anyhow dey, dey do anyhow, e no good like dat. So na wetin me I know oh, wey be sey I fit talk about [urn] emotional support oh, to give your love one be dat so, [urn] thank you [urn].

You go show emotional support to people wey you love, you go check on dem, wen you check on dem you go know wetin dey happen to dem, den you go call dem, una go go for place wey wey wey wey dey quiet, wey nobody dey there wey go worry una, so una go talk wetin dey happen, you go ask am question, you go ask am question den if you dey ask am di question you go come pay at ten tion dey hear wetin di person dey talk. No be sey you go dey do like sey na you sabi pass, everybody no sabi pass. Soo you go hear wetin di person talk, den from there you go dey give am advice, dey encourage am, sey see wetin in dey do dis one good, dis one no good, dis one good dis one bad, [urn] den in go dey hear wetin you dey talk, so dat di thing go help in life, and you go dey show am respect because anybody like in respect if dem, if you dey respect am, from there im sef go dey respect you back because dem say if you respect person na im go give you di respect back, nor be sey you go dey do dey boss dey do anyhow, dey shout for am dey talk to am anyhow, like sey na only you sabi everything pass, den if you dey show am di respect, in go dey show back, and you go dey access wetin in dey talk, if na true you go know sey na truth im dey talk, if na lie you go sey dis t hing wey you dey talk me I no beli e ve am oh, so tell me di truth so if di if di person don tell you di truth, from there you go know wetin you sef go talk wen go help inn life, no be sey you go dey give am bad advice. So you go dey hear wetin in dey talk, dey hear everything, den you still dey dey hear, how you take arrange di matter, because if get some matter wey be sey e fit pass your power, or e get di way wey you go follow di person talk wey be sey in no go vex, in no go too think, do things wey be sey [urn] dis one just one come dey worry me, in no dey talk wetin in I go hear, you go follow am talk wetin in go make sense for am, wen be sey in sef go hear am well well, in go help in life, so thank you.

[urn] dis mobile banking e change e don change many way for me oh, wey be sey now like dis, I no dey get time to go bank [urn] every time because [urn] everything wey I need e just dey online, if I just open di app now, I go just, even though I wan withdraw money, I go just withdraw there, if I wan buy card I go just buy am there, airtime and if I wan buy many things wey I wan do online, I go just use am and if I no get big phone wey be sey I fit use do di app, I fit use my small phone, e just enter di code, I go just enter di code, I go just scroll down, check wetin I wan do do am, so di thing just e just help me now I no fit dey carry all doz transport all doz time dey stand for ATM sey I wan withdraw, I wan do dis thing and even though I put money wen e hang for online, sometime I go go report to di their costumer care, send a email to dem, den dem go just resolve di matter for me, no be sey I go come dey go bank dey spend transport, dey go bank dey call costumer care and dem go come begin dey ask me question dey bring dis one dey bring dis one, before you know you go still waste small time there, wey you for use am do another thing with am, we go go bank there, and di money wey you suppose use am do another thing, you go go there come go there go spend am, so di thing go dey affect you but now wen online and dis mobile banking just dey now, kust dey you go dey do everything onl i n e, e dey help, dey help, as far sey you don get data and you get [urn] wetin you fit, you go just open di app, do everything no be wey be sey ten naira data sef, you go do wetin you wan do, but if you wan go bank now, you go dey collect five hundred, one thousand for going and come back, so and look at di time [2] wey be sey you fit do m for your phone, ten minutes you don do am, and all doz banks wey dem dey online, e dey fast all doz opay, all doz monie point, dem dey fast if you want send money na na na na no be di one wey be sey you go go bank go dey waste your time, dey enter conter dey do dis one dey sign paper dey do dis one, so you go just do all doz thing online, e good.

Ah education good oh, e dey good e don open many many way for me, wey be sey now like dis, I dey think go far, I dey know wetin dey happen for di world, I don learn many many things so education good because if e nor be dis education I for no sabi read, I for no sabi write, I for no sabi anything wey concern things like dis, but now I go fit sit down here, dey read wetin dey happen for di world, via my radio sef I go dey hear wetin dem dey talk thee, so e open my eye wey be sey, wetin I bee no know, I don know am and [urn] many many things wey be sey some people wey no go school and [urn] dem wey dem no educate, dem no go fit know, I go just tell dem sey see how you go take do am, see how you go take do am, so e go still help dem, but dem sef dem go want make e be like how me I take learn am, but as dem no learn am, dem no fit do am so di thing don open many ways for me, wey be sey even though I dey waka dey go place wey I no know, sometimes, I go just dey read wetin dem write for di signboard, I go just know where di place be wey be sey, I no go fit ask anybody sef, I just know sey na here I dey go. And [urn] e still help me wey be sey as I learn more English, I dey help me wey be sey, I dey follow some people dey talk wey be sey before if be sey I no dey educated, person no be my language person, or I no hear im language, I dey hard for me make I follow am talk, b ut now with di small English wey I sab i [2] talk do everything together, wey be sey di thing dey help my life well well, and e dey help me to do more calculation wey be sey if e sey I no go school, to do calculation go hard me, but e still help me I dey sabi calculation and now, many many things wey be sey I no sabi before, don learn am, I don learn am so education dey important well well, e help my life e help many things so I like am like dat, na good thing.

[ urn ] my closest friend, friends ma di one wey be sey [urn] if I dey any wahala, in go help me, and if I need any advice, in go advise me tell me wetin I go do. Na so na my closest friend b e dat so anytime I get into wahala like dis, if I just call am for phone sey see wetin dey happen, see wetin dey happen, in go sey no wahala I go help you solve am, in go just help me, even though I wan follow my mother talk na in go carry di phone go give am ma and am go talk so in dey help me many many way, so I like am, na so me and am just dey, but [urn] e get some things wey in dey do, wey me I like well well because of in dey encourage me, in go tell me sey see wein you go do, see wetin you go do, see wetin you nor go do wey in go affect, dis one if you do am e go affect you, in go encourage me sey see you go [2] to be man of yourself, need to do dis one, you need to do dis one wey go help you, and many things wey in dey talk na things wey be good things in no dey tell me to do bad things, e no like am, in go tell me di thing wen if I do in go help my life, so na so in be to me, so na my brother too. But we still dey waka together dey do things together, so I like di way in dey encourage me, I like di way in dey advise me, in dey tell me wetin I go do, and I like di way in dey help my life, so in dey very good dey very nice so, na person wey be sey if I call am anytime in go pick my call, and in go wan do wetin I want, in go help me and if I go house me and am, we go dey together in go tell me sey see wetin you go do, see wetin you go do, in no do in no dey jealous sey, me I go do dis one in go help my life, whether in no do am oh, whether in do am oh, in go still tell me sey do am, dis one go help your life, dis one go be something wey in go give you more danger, so I like di way in dey do and [urn] dat is for me, na person wey I like well well be dat, wey be sey even though I dey into problem if I just call am in go hear wetin I go talk, know wetin, how in go help me and na so e be so I like di thing wey dey do.